Oohi odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayitekulwa noya pumbwa esiloshimpwiyu lyakwata miiti , opo dhi keelelwe koombahiteli nomakako gayooloka ngoka taga eta omikithi, opo kaadhi etele aantu omikithi shoka taye kedhi lya.

Limwe lyomomahala ngoka haga nana aatalelipo yaza kiilongo niilongo yayooloka ongaashi efuta, kefuta ohaku ya okutalelwa po, oshoka ohaku kala ombepo ombwaanawa . AAntu ohaa kala yamanguluka uuna yeli ko, ko oku na wo omamanya ngoka omwaanawa haga kala ga pandika.

MoNamibia omuna iinamwenyo yayooloka mbyoka hayi tekulwa moshikunino shiinamwenyo ngaashi: oonduli, uumenye noompo. Iinamwenyo mbika ohayi ya okutalika kaataleliipo taya zi kiilongo yi ili noyi ili.

Iikwamboga yimwe ngaashi oomboga ohayi pumbwa pomahala pena omeya ga gwana nawa nuushosho opo hayi koko nawa. Aanafalama ohaye yi kunu oshoka oyiholike kaantu oyendji yo ohayi landwa nawa uuna tayi landithwa.

Muuyuni wonale aanamapya oya li haya papula omapya gawo nonamatemo , ihe muuyuni mbuka wopaife mboka wuna ehumokomeho lyili pombanda. Aantu ohaya longitha omambakumbaku okupulula omapya gawo.

Aanafalama yamwe ohaya tekula oohi,.ngaashi naanaa aanafalama ooyakwawo yena iinamwenyo yilwe ngaashi oongombe niikombo. Ohaya kwashilipaleke nduno kutya oohi dhawo odhili momeya gayela gagamwenwa komikithi nokuuwehame opo kaadhi se dho kaadhi etele aantu omikithi uuna taye ke dhi lya.

Aanafaalama yopashinanena oye na omashina ogendji ngoka ha ga longo iilonga yilwe mbyoka ita yi vulu naana okulongwa kaantu. Omashina ngaashi ngoka ha ga gongele nokuteta omwiidhi ogo gamwe ngoka ha ga longithwa kaanafalama mboka ye na nenge haya landitha omwiidhi dhiinamwenyo.

Aantu mboka haya tekula oohi ohaye dhi tekula ngaashi wo mboka haya tekula iinamwenyo iikwawo ngaashi oongombe, ohaya kwashilipaleke kutya oohi odhi li momeya ga yela odha gamenwa wo komikithi nokomakako galwe.

Aakwashigwana oya kunkililwa opo ya kune iimeno oyi ndji, oshoka iimeno mbika ngele ya koko, ohayi kwathele moku gandja ombepo ya talala kaantu opo ya kale ya pepelelwa, omiti ndhika oha dhi kakoka etadhi tulako iiyimati opo aantu yalye.

Aanafaalama mboka yena omapya omanene oha ya kunu iikwamboga ya wo yi ipitilitha po omahala, opo yi vule okumona omeya ga gwana ngoka ta ga zi mominino ndhoka dha taandela dha lambalala oofoola.

Oongolo odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka ha yi tekulwa miikunino iinene yiinamwenyo, oongolo oha dhi nu omeya dho tadhi li omwiidhi. Oongolo odha fa naana oondoongi dhoka hadhi tekulwa momagumbo, odha yooloka owala momalwaala.

Aantu yamwe ohaya tekula oohi, oohi ohadhi pumbwa etonatelo lyakwata miiti ngaashi oku lundulula omeya manga inaga kwatwa koondoya, nokupa oohi iikulya yina uundjolowele nokuyi tonatela aluhe opo dhaakwatwe komikithi.

Iimeno ngaaashi omatama ohayi pumbwa oku kunwa po shinima yili po ye endjelela opo owala tayi vulu okwiima iiyimati ya kola noku yanyukwa nawa tayi nyanyudha mboka ta yeya ye keyi lande.

Oongombe odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka ya simanekwa naana okutekulilwa momagumbo gaAwambo. Oongombe ohadhi li omwiidhi niimeno mbyoka yaziza, ohadhi nu omeya momilonga nomomadhiya.

Nonando aanafalama oyendji oya tokola okutekula iinamwenyo ngaashi, oongombe, iikombo noonzi. Aanafalama yamwe ohaya tekula oohi. Oohi odho iinamwenyo yimwe mbyoka yapumbwa esiloshimpwiyu, opo kukeelelwe omikithi, oshoka ohadhi liwa kaantu.

Opo ku kwashilipalekwe kutya iiimeno ayihe otayi mono omeya ga gwana aanafaalama ohaya longitha ominino ominene ndhoka hadhi kala dha taandela miimpungu opo dhi gandje omeya kiimeno ayihe.

Oondjamba odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi tekulwa miikunino iinene yiinamwenyo kepangelo moshilongo. Oondjamba iha dhi ningile nana omuntu uuwinayi, ka kele ngele odha hindwa oha dhi kala dha nika oshiponga lela. Ohadhi ya oku talika woo kaatalelipo taa zi kiilongo yi ili no yi ili.

Opo iimeno yimone oonte dhetango, iikulya nomeya ga gwana aanafaalama ohaya topola iimeno yawo teyeyi kunu muungundu watopoka wi ili kokule.

Uuna aantu kaayena shoka taya ningi ohaya yi pamwe naapambele yawo naaholike yawo opo ye ki iyuvithe nawa komahala kondje yomagumbo, taya li iikulya yawo yo taya yi pomahala mpoka inaaya enda po nale.

Oopayipi dhoka dha taandela moofoola ohadhi longithwa oku tekela iimeno moofaalama dhoka dhina omapya omanene. Oopayipi dhika ohadhi kwashilipaleke kutya iimeno ayihe oya tutikwa po makota.

MoNamibia omuna omahala ogendji gokwiinyanyudha, momahala ngaka gokwiinyanyudha omwakwatelwa omahala ngokaaantu haya ka yooga omeya. Omeya ohaga yoogwa opo aantu yavule okukwathelwa okuvululukwa po kiilonga yawo yayooloka pethimbo ndyoka kayena shoka taya ningi.

Oonyanga odho dhimwe dho miinima mbyoka hayi kunwa . Oonyanga nadho woo iikwamboga . Aantu ohaya longitha oonyanga uuna taya teleke iikulya yawo opo yi kale tayi nika nawa .

Konima ngele aanafaalama mboka haa tekula oohi ya yulu mo oohi dhawo, ohaye dhi yogo opo dhi kale dha yela opo nduno taya vulu okukedhi landitha yo ya mone mo iiniwe moohi dhawo ndhoka ya kala taye dhi tekula dhaana nande uuwehame wa sha.

Aanafaalama mboka haya kunu iilya ohaya kwashilipaleke kutya evi ndoka olina uuhoho wagwana, ohali mono omeya gagwana noshowo pehala mpoka ohapu dhengwa koonte dhetango dhagwana opo iilya yikoke nawa.

Oongombe odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi tekulwa unene moNamibia. Oongombe ohadhi li omwiidhi tadhi nu omeya, ohadhi pumbwa okukeelelwa komikithi nokuuwehame wayooloka tadhi pewa iikulya ya gwana noyi na uundjolowele.

Miinamwenyo mbyoka hayi tekulwa miikunino yiinamwenyo, omwakwatelwa wo oondjamba. Oondjamba odho iinamwenyo iinene, mbyoka hayivulu okukala wo yanika oshiponga. Aatalelipo ohayeya okutala iinamwenyo mbika miikunino yiinamwenyo.

Momahala moka mwanika oondundu nenge omamanya iha mu kunwa iimeno mo iha mu tekulilwa naanaa iinamwenyo oshoka iha mu kankama omeya ngele omvula ya loka.

Opu na iimeno yimwe hayi koko nawa uuna yili muuyelele , onkene aanafaalama yamwe ohaye yi tula muukololo wopashinane, taa tula mo omalamba golusheno, ngoka ta geyi kwathele okukoka nawa.

Aantu mboka haya tekula oohi ohaya mono mo uuwanawa wawo owundji oshoka oohi dhika ohadhi indjipala tadhi kala dhina uundjolowele sho taye kedhi kwatamo ohadhi ka kala odhindji taya vulu oku dhilanditha nokudhi lya momagumbo gawo.

Aatalelipo ayehe mboka haye ya moshilongo taye ya okutalela po ya tale omahala gi ili nogi ili, ohaya pewa aantu mboka taye ya tonatele, taye ya pukulula, nosho wo mboka taya kala ye ya landula metalelopo lyawo.

Nonande aanafaalama yamwe ye na iimanwenyo yimwe ya yooloka ngaashi oongombe, iikombo noondjuhwa. Oohi oyo wo dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi pumbwa etonatelo lili nawa opo ku keelelwe omikithi noombahiteli ndhoka ta dhi eta eso, oshoka oohi odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi liwa kaantu.

Muuyuni wopashinanena aantu ihaya longitha wee omatemo ngoka go koonyala, ohaya longitha omatemo gopashinanena ano taya longitha omashina oku opaleka omahala gawo nosho wo okupulula omapya gawo.

Aatalelipo taya zi kiilongo ya yooloka, ohaye ya okutalelapo mombuga moshilongo shaNamibia, oshoka omahala gamwe ngoka geli ngaaka ka geko kiilongo yawo. Ohaya futu nduno iimaliwa, opo yeye yatalelepo noku kala momahala moka.

Iikwiila ohayi ningwa nuusila wo mahangu. Aantu mboka haya longo omahangu ohaya vulu oku ninga iikwiila yawo, yo taya ka landitha ku mboka yeyi hole ihe ka yena omapya goku kuna.

Momuthigululwakalo gwoshiwambo aantu ohaya pungula iilya yawo noomakunde gawo niilikolomwa yawo yilwe yomomapya ohayeyi pungula momashisha. Omashisha ohaga gamene iilikolomwa yawo opo kayi tukwe.

Oondjamba odho iinamwenyo yimwe mbyoka hayiya okutalika kaatalelipo ya yooloka moshilongo. Ohadhi nu omeya, nohadhinu pamwe niinamwenyo iikwawo iishona, oshoka kadhina nande oshiponga shasha kiinamwenyo iishona, ngaashi uumenye.

Uuna aanafalama taa kokola omapya gawo ohaya longitha omashina omanene. Omashina ngoka ohaga heya mo oomwiidhi, nokuteta mo iinima ayihe ya yooloka mbyoka inayi pumbiwa mo momapya. Iinima mbika ohayi longithwa oshoka aanafalama yoyene itaya vulu okulongitha omatemo okuheya oofalama oonene.

Oondjambameya odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi nana aatalelipo. Oha yazi kiilongo yi ili noyi ili, oshowo komahala gi ili nogi ili moshilongo. Aatalelipo ohaya futu nduno opo yayemo yaka mone iinamwenyo mbika.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi tekulwa kaanafalama. Aanafalama ohaa kwashilipaleke kutya oondjuhwa ndhoka taatekula odhili pehala lya yela nawa , opo yedhi keelele komikithi nokuuwehame wumwe wayooloka dho tayedhi pe okulya kwa gwana nawa.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiitekulwanamwneyo mbyoka hayi pumbwa naanaa esiloshimpwiyu lya kwata miiti, opo dhi keelelwe kiilyani nokomikithi. Oondjuhwa ohadhi landithwa onga onyama kaantu.

Aanafalama ohaya kunu iimeno nomiti dhiiyimati ya yooloka. Iiyimati yimwe ohayi mene kiimeno mbyoka ya pumbwa okukala ya londa opo yiime nawa nokukala wo yina uundjolowele.

Iikwamboga yimwe mbyoka hayi kunwa kaanafaalama ngaashi oomboga, ohayi pumbwa okukunwa momahala gaandjuka nawa, tayi mono nawa oonte dhetango nomeya, niikulya mbyoka yapumbwa, yagwana nawa.

Uuna aantu kayena shoka taya ningi ohaya yi komahala gayoloka opo ye kiiyuvithe nawa naakwanezimo yawo naantu yamwe ngaashi ookume kawo, pomahala gomayi nyanyudho ohaya kala nduno taya yogo omeya yo taya li iikulya ya yooloka.

Momakuti ngoka ga gamenwa kepangelo omu na omiti dha yooloka ndhoka hadhi longithwa oompumbwe dha yooloka omu na ngaashi omiti ndhoka ominene dha mena dhuukilila nawa ndhoka hadhi longithwa onga oopala.

Aantu oyendji ohaya zi kiilongo yo kokule, yi ili noyi ili, ta yeya oku talela po iikunino yiinamwenyo. Iikunino yionamwenyo ohayi tekula iinamwenyo ya yooloka. Yimwe yo miiinamwenyo mbyoka hayi tekulwamo ongaashi oonkoshi.

Moondundu nenge momahala ngoka ga nika unene omamanya ihamu kunwa iimeno, oshoka ihamu lokwa naana komvula, nonande oyi loke, omeya ihaga kankama oshoka ka gena mpoka taga kankamene.

Aantu mboka ya tokola okutekula oohi ohaye dhi sile oshimpwiyu, taye dhi tula momeya ga yela nawa, taye dhi pe iikulya ya yela nawa noyi na uundjolowele, opo ye dhi keelele komikithi dha yooloka. Oohi ndhika uuna dha koko ohadhi liwa po.

Konima ngele iilikolomwa yapi, yathika oku likolwa aanafalama ohaya likolamo nduno iilikolomwa yawo eta yeyi pungula, opo ya tegelele mboka tayeya ye yilandepo.

Nonande aanafaalama haya tekula iinamwenyo yimwe yayooloka. Oondjuhwa odho dhimwe dhomiinamwenyo ndyoka hayi tekulwa kaanafalama. Oondjuhwa ohadhi pumbwa esiloshipwiyu opo dhahakwatwe komikithi.

Ominino ndhono dhataandela dhalandula ofoola ohadhi longithwa okutekela iimeno mofaalama ndhoka dhina omapya omanene. Ominino dhika ihadhi tula omeya piimeno ayihe konyala yikale yamona omeya ga gwana.

Aanafaalama mboka haa tekula oohi, ohaa kwashilipaleke kutya odha gamenwa koombahiteli nokomikithi dha yooloka ndhoka tadhi vulu oku etela aantu uuyehame uuna yedhi lya. Ohaa kala nokudhi tonatela ethimbo kehe ta ye dhi pe iikulya yi na uundjolowele yo taa lundulula omeya gakale ga yela.

Aantu yamwe mboka ya kuna pomagumbo gawo, pomahala mpoka pu na oondundu, unene ga nika ombuga ihaya kunu iimeno, oshoka evi ndika ihali menitha iimeno. Pomahala opo tuu mpaka ohapu kala pwa pupyala unene, oshoka kapu na sha omiti dhoku gandja ombepo ontalala.

Uuna aantu ya futwa oondjambi dhawo kiilonga hoka haya longo, ohaya ka landa nduno iinima yawo mbyoka ya pumbwa momagumbo gawo. Iinima mbika omwa kwatelwa oombete, iipundi niitaafula.

Moofalama oonene ohashi kala oshidhigu unene okutekela iimeno kooshimwe nooshimwe. Onkene aanafalama ohaya longitha ominino dha tandela okutekela iimeno ayihe, opo ayihe yi mone omeya ga gwana.

Iimeno yimwe ihayi mono omeya ga gwana moofaalama. Opo nduno yakwashilipaleka kutya iimeno ayihe otayi mono omeya, aanafalama ohaya longitha ominino ndhoka dhataandela tadhi gandja omeya kiimeno ayihe komidhi.

Aanafalama mboka haya tekula oondjuhwa ohaye kedhi dhipaga e taye dhi li uuna dha koko nenge ye wete tadhi ende tadhi kulupa ohaye dhi lipo unene uuna ye na aayenda.

Aantu oyendji yaza kiilongo ya yooloka uuna tayeya okutalelapo mo Namibia, ohaya ka talelapo efuta oshoka kefuta ohaku kala omayinyanyudho ogendji ga yooloka, ko ohaku kala kuna eyimweneneno kwaamboka inaya hala omapiyagano.

Momahala moka muna oondundu, ihamu kunwa naana iimeno, oshoka ihamu kankama omeya. Iimeno oyo yimwe yomiinima mbyoka hayi pumbwa omeya ethimbo kehe, yikale yatalelwa momidhi.

Momahala ngoka ga nika oondundu ngaashi moombuga iha mu kunwa iimeno, oshoka ihamu talama omeya omvula nayo iha yi lokoko naana koombinga ndhoka. Omahala ngaka oha ga longithwa owala okutalwa kaatalelipo mboka taya zi kiilongo ya yooloka.

Oohi ohadhi pumbwa okutekulilwa momahala ngoka gayela hamu tulwa omeya gayela ethimbo kehe nenge konima yokathimbo okahupi opo dhaakwatwe komikithi, oohi ohadhi pewa iikulya yina uundjolowele opo dhikoke nawa.

Waana mupagona kuna ongombe. Osho omukulu gonale atile. Uuyuhwena ohawu tekulwa etawu koko wuninge oondjuhwa oonene dha gamenwa nawa dha pewa iikulya yina uundjolowele.

Aanafaalama mboka yena oofaalama oonene ndhoka hadhi kunwa iikwamboga, ohaya kunu iikwamboga yawo yiili kokule opo yimone omeya gagwana niikulya yagwana noshowoo oonte dhetango dhagwana nawa, yo yimene nawa.

Miikunino yiinamwenyo ohamu tekulwa iinamwenyo yayooloka, uumenye, oonduli, oongolo, oondjambameya, oompanda nayilwe wo ya yooloka. Iinamwenyo mbika oyo nduno hayi ya okutalika kaatalelipo mboka taya zi komahala ga yooloka.

Aanafaalama yamwe oya tokola okutekula oohi onga iinamwenyo yawo. Oohi nadho ohadhi tekulwa owala ngaashi iinamwenyo iikwawo. Ohadhi silwa oshimpwiyu dhaahakwatwe komikithi dhotadhipewa iikulya yagwana. Dho tadhi kala wo tadhi lundululilwa omeya opo gakale gayela.

Aantu mboka yeli moofaalama hadhi tekula oohi, ohaa tonatele oohi dhawo mokudhi tula momeya gayela konima yethimbo, noshowo oku dhipa iikulya yina uundjolowele, noku dhipa wo omiti dhoka tadhi keelele oombuto, uuwehame noshowo omakako.

Aantu mboka haya tekula oohi ohaya kwashilipaleke kutya odha gamenwa dhaa ha kwatwe komikithi, ohadhi pumbwa okukala momeya ga yela, sho tadhi pewa iikulya yina uundjolowele, opo dhaakwatwe kuuwehame mboka tawu vulu oku ehameka aantu uuna taye dhi li.

Ondjamba odhi dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi ya oku talelwapo, nohadhi nana aatalelipo taya zi killongo ya yooloka. Oondjamba iinamwenyo iinene nohayi nu omeya, oha yili wo oomwiidhi komiti, niikulya wo yimwe ya yooloka.

Omahala ngoka ga nika oondundu, oge li gamwe gomomahala ngoka haga nana aatalelipo yokiilongo yi ili noyi ili. Aatalelipo mbaka ohaye ya okukala moshilongo omasiku gontumba yo taa futu.

Ominino dhoka dhatandela odho hadhi longithwa okutekela iimeno moofaalama dhoka dhina omapy omanene, aanafaalama ohaya ningi shika opo yakwashili paleke kutya iimeno ayihe oyamona omeya oshoka itaya vulu okutekela iimeno koshimwe noshimwe.

MoNamibia omuna aanafaalama haya kunu iikwamboga niiyimati yayooloka. Yamwe mboka haya kunu iikwamboga ngaashi oonyanga, ohaya kala yena omimeno omiwanawa oshoka oonyanga odhihole mevi ndjoka lina uuhoho.

Aanafalama mboka yena omapya omanene nohaya kunu iikwamboga oye shishi kutya iikwamboga mbika oya pumbwa oku kunwa ga andjuka opo yi mone oonte dhetango, iikulya nomeya ga gwana yo yi vule oku koka nawa.

Aantu oyendji oha yazi kiilongo yawo yokokule, ta yeya okutalelapo omahala ngoka ganika oondudu, aantu mbaka ohaya futu uuna ta yeya moshilongo, taya kalamo yo ta yendemo yatale iinima ayihe mbyoka ya panda.

Oondjamba odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi tekulwa pa pangelo miikunino iinene. Oondjamba ohadhi ya oku talika kaatalelipo taya zi kiilongo yi ili noyi ili. Oondjamba ohadhi landitha omainga gawo oshoka ogena iimaliwa oyindji.

Aanafaalama yamwe mboka haya tekula oohi ohaya vulu okutokola yatekule manga dhii oontangu tadhi pumbwa etonatelo lyakwatamiti dhakwatwe komikithi.

Okuna iimeno yimwe mbyoka hayi pumbwa okukunwa mosaala. Osaala ndjoka ohayi dhindi oonte dhetango ndhoka tadhi fike kiimeno. Iimeno mbika ohayi kala ya silwa oshimpwiyu tayi tulwa omeya ga gwana nuuhoho wa gwana nawa.

Omanga puna iimeno mbyoka hayi kunwa momapya ano hayi kunwa mevi ,opena woo mbyoka aanafalama haya kunu muukololo wopashinanena iimeno mbika ohayi pumbwa okukala ya minikilwa kolusheno opo yi koke nawa.

Momahala mu ka mu na omamanya noondundu ihamu kunwa iimeno oshoka iha mu kala naana iimeno ya hapa nawa omolwashoka ihamu kankama omeya nande omvula oyi loke.

Aanafaalama mboka haya kunu iikwamboga ngaashi oomboga oye shishi kutya iikwamboga mbika ohayi pumbwa oku kunwa yiipitithila po omahala, opo yi mone oonte dhetango dha gwana, omeya ga gwana noshowo iikulya ya gwana mbyoka ya pumbwa.

Oondjuhwa odho iitekulwa namwenyo mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Aanafalama oyendji ohaa tonatele oondjuhwa dhawo nawa, opo yedhi keelele komikithi, opo dhikale dhina uundjolowele tadhi vulu okuliwa nawa kaantu.

Oonduli odhi li dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi tekulwa miikununo yiinanwenyo mbyoka yagamenwa kepangelo. Oonduli kadhi na nando uuwinayi washa, ohadhi li omafo pombanda yomiti oshoka oonde dho tadhi nu wo omeya.

MoNamibia omuna aantu yomihoko odhindji. Kakele kaawambo, omuna wo aantu mboka haya zi momakuti. Aantu mbaka kayena omapya, ihe ohaya hupu uuna taya tsele iinamwenyo mbyoka yi li momakuti, opo yalye.

Aanafalama oyendji yo pashinanena oyena omikalo odhindji dho ku kokeka iimeno yawo, ta yeyi tonatele woo yaa kwatwe komikithi ndhoka hadhi adha iimeno. Omukalo gumwe ogo ngoka aanafalama haya kunu iimeno yawo muukololo muna uuyelele.

Momahala ngoka ga nika oondundu unene ngaashi moombuga, ihamu mene iimeno yi kale ya nyanyukwa nawa. Iimeno mbika ihayi kala ya hala oshoka ihayi mono omeya ga gwana. Omeya ohaga ningine mo owala mevi oshoka ihaga kankama go taga yi meni momamanya.

Uuna aantu kaayena shoka taya ningi, ohaya tokola yekii ninge nawa pamwe naakwanezimo yawo. Aantu oyendji kaye hole naana okukala momagumbo, unene pefudho.

Miikunino yiinamwenyo ohamu tekulwa wo oonduli. Oonduli odho iinamwenyo iile. Ohadhi li omafo pombanda yomiti, oshoka odhi na omithika omile. Ohadhi nu omeya. Ohadhi ya wo okutalika kaatalelipo mboka taya zi kiilongo ya yooloka.

Oofaalama dhimwe odhina omapya ge na oometa oonene unene, onkene ihaya vulu okutekela iimeno kooshimwe. Opo nduno yeshi pondole oha ya longitha nduno ominino ndhoka dha taandela, opo ya vule okutekela iimeno ayihe ta ye yi tutike pomakota, ohashi longithwa wo uuna omvula itaayi loko nawa.

Omukalo gumwe hagu longithwa kaanafaalama oku kokeka iimeno yawo unene iikwamboga nawa tayi endelele, oku longitha osaala onene ndjoka hayi dhindi oonte dhetango, ndhoka dhi na oku thika kiimeno. Aanafaalama ohaya ende mo nduno taya tala iimeno ayihe, ya kwashilipaleke kutya ayihe otayi mene nawa.

Aanafaalama oyendji ohaya munu oongombe. Oongombe ohadhi li omwiidhi dho tadhi nu omeya. Oongombe ohadhi gandja omahini, ohadhi gandja wo onyama uuna dha tselwa.

Oonkanga ohadhi tekulwa momagumbo, ngaashi naana oondjuhwa. Oonkanga oha dhi li iilya nomwiidhi dho tadhi nu omeya. Aantu ohaye dhi tekula opo yeke dhi lye po wo onga osheelelwa.

Omahala ngoka gena oondundu uunene moombuga ihamu kunwa iimeno onkene omahala ngaka ohaga longithwa ashike okutalelwapo kaatalelipo taazi komahala gayooloka niilongo yayooloka mboka yaana iinima mbika miilongo yawo.

Yimwe yomiinamwenyi mbyoka hayi tekulwa kaanafalama oyo iikombo. Iikombo ohayi li oomwiidhi yo tayi nu omeya. Iikombo ohayi edhililwa nduno koshigunda. Oshigunda ohashi kwashilipalekwa kutya oshayela.

Oohi odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi tekulwa . Aanafaalama ohaya tekula oohi dhawo dhokulya nenge yakalandithe yamonemo iiniwe. Oohi ohadhi pumbwa oku tonatelwa opo kadhi kwatwe koondoya nokuuuyehame womaludhi nomaludhi.

Moofaalama ndhoka dhina omapya omanene, aanafaalama ohaya longitha ominino ndhoka dha taandela dha lambalala iimpungu moka mwa kunwa iimeno, opo ominino ndhika dhi tulemo omeya ga gwana, noku kwashilipalekwe kutya iimeno ayihe otayi mono omeya.

Aanafalama yamwe ohaya tekula oohi. Uuna oohi dhawo dha koko, ohaye dhi kwatamo nduno taye ke dhi landitha nenge dhimwe oye dhi ninga nokuli dhawo dho kulya moma gumbo.

Uuna iiyimati yanafaalama ya koko noya adha oku liwa, aanafaalama oha ya kuthako nguno iiyimati yawo tayeyi pakele mpoka tayi vulu oku pungulwa opo yaa ninge nayi.

Aanafaalama mboka yatokola okutekula oohi nayo wo oyeli owala ngaashi mboka yatokola okutekula oongombe, iikombo nayilwe. Oohi ohadhi keelelwa komikithi mokupitila miikulya mbyoka yina uundjulowele nokukala momeya gayela.

Aanafalama mboka yena omapya omanene ohaya longitha ominino ndhoka dha tandela dha lambalala oofola shika ohashi kwashilipaleke kutya iimeno ayihe otayi mono omeya ga gwana nokapena shoka tashi thigala ko.

Pethimbo lyoku thuwapo aanafalama oha gongala nduno aakwanezimo yawo opo yiyuvitha nawa tayotha onyama dhawo una yatsela yo tayali wo iikulya yawo mbyoka yakutha momapya ngawo.

Aantu yamwe oyehole omaudhano. Gamwe gomomaudhano ngaka ongashi okushinga oombasikela. Aalumentu unene oyo haya kutha ombinga muudhano mbuka. Ohaya kutha ombinga, ngoka athigipo yakwawo oha pewa nduno omapapa gontumba.

Iimeno yimwe oha yi kunwa mosaala onene. Osaala ndjoka oha yi longithwa, opo yi dhinde oonte dhetango ndhoka ta dhi hiti kiimeno. Iimeno mosaala muka oha yi menene mo nawa, oshoka kehe shimwe osha tonatelwa.

Moombuga ihamu kala iimeno oyindji naambyoka yilimo ya menamo ihayi kala ya hapa oshoka moombuga ihamu lokwa nuupu mo ihamu kankama omeya, onkene iimeno ohayi dhengwa owala komutenya etayi sipo.

Aantu yomoshikondo shuunamapya ohaya ka landa uushina moositola. Uushina mbuka ohawu longithwa okuteta omwiidhi nokugu yelekanitha opo pomahala pu kale po opala nawa tapu monika nawa.

Aanafalama yamwe ohaya tekula oohi. Oohi odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi pumbwa oku silwa oshimpwiyu. Ohadhi silwa oshimpwiyu opo ku keelelwe omikithi dho dha hasepo kuuwehame. Ohadhi pewa nduno iikulya ya gwana dho tadhi kala tadhi tulwa momeya ga yela.

Ethimbo ndyoka aantu kaayena shoka ta ya ningi. Aanegumbo oha ya vulu okuzamo momagumbo, taayi komahala ngoka hagiinanyudha. Ya kalye iikulya ya telekwa kaantu yalwe, ta ye yi landa.

Aanafalama mboka yena omapya omanene, ohaya kunu iikwamboga yawo niimeno yawo ayihe yiipitithila po omahala, opo kehe shimwe shimone ompito yokunwa omeya gagwana nokumona iikulya yagwana ano uuhoho wagwana nosho wo oonte dhetango dhikale dhagwana.

Aanafaalama yiinamwenyo oyeli pamaludhi giili nogiili yamwe ohaa tekula oohi. Oohi ohadhi pumbwa etonatelo lyakwata miiti opo ku keelelwe omikithi nuuwehame opo dhaasepo komikithi nokondjala ohadhi pewa woo iikulya opo dhikale dhina uundjolowele.

Aanafalama mboka ta tokola okutekula oondjuhwa ohaya kwashilipaleke kutya oondjuhwa odhili pehala lyayela, otadhi nu omeya ga gwana dho otadhi li iikulya mbyoka yina uundjolowele.

Oonduli ohadhi kala momahala ngoka ga gamenwa gopashigwana, ngoka ga gamenwa kepangelo opo dhi kale tadhi vulu okukala tadhi koko nawa kaa pwaana uuwinayi wa sha.

Omadhidhiliko gomalombwelo ohaga tulwa pomahala opo guulikile aalongithi yomahala ngoka nkene yena okwi ihumbata ngele ye li pomahala mpoka na nkene yena oku kaleka ehala ndyoka lya yela opo li kale talivulu okulongithwa kaantu yalwe.

Aantu mboka haya zi popepi nomulonga oye na omawuwanawa ogendji geya li popepi, oshoka sho ye li popepi nomulonga ota ya vulu oku kuna iimeno oyindji yo ta ya vulu wo oku kwata oohi yalandithe yamone mo iiniwe yawo.

Iimeno yimwe ohayi mene nawa uuna ya kunwa, etayi siikilwa noothayila, yasiikilwa opo yiikelele oonte dhetango odhindji, opo kayii mone wo omeya ga pitilila tagazi komvula.

Oosikepa oonene odho hadhi longithwa okukwata oohi komahangano ogendji ngoka ga pitikwa okukwata oohi mefuta. Oohi dhoka ohadhi longithwa nduno okupa oshigwana, okutekula oshigwana na nduno okuza komahangano ngoka.

Mboka haa tekula iinamwenyo yawo ngaashi oondjuhwa momagumbo ohaya kala noku inyanyudha uuna dha koko fah gwana okulya oshoka otaye dhi teleke kumwe niithima mbyoka ya momahngu nomboga noonyanga nomatama opo yi itekule yakale yena uundjolowele.

Aantu oyendji mboka ye hole okuyoga omeya ohaya yi komahala gomainyanyudho hoka pwa pitikwa okuyoga omeya, opo ya ka inyanyudhe yo taya futu oshimaliwa shontumba kooyene yehala.

Aatalelipo oyendji ya za kiilongo ya yooloka yi ili noyi ili uuna taye ya okutalela po, ohaya hogolola okutalelapo omahala ngoka ganika omamanya noondundu opo yiilonge nkene oonkalo dhombepo nokonkalo dhokukalathana dhi ili.

Oongombe ohadhi tekulwa niikulya mbyoka yi na oonzo dhuundjolowele auhe mbyoka ya pumbiwa kiimuna, opo yi dhi kwathele dhi kale dhi na uundjolowele wa gwana, opo shi tadhi ka landithwa aalandi ya kale ya nyanyukwa sho ye dhi tala.

Okutekula oohi okuli oshitopolwa shasimana moshikondo shuunamapya nuunimuna. Oohi ohadhi gandja uundjolowele uuna aantu taye dhi li, dho odhili wo hadhi gandja iiniwe, uuna aantu tayedhi landitha.

Iimeno ohayi pumbwa Oku kunwa yi lyaathane kokule opo yi mone ombepo ya gwana nawa, yi mone woo iikudja nomeya ga gwana opo yi vule oku koka nawa tayi endelele.

Iingulu oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka iiipu oku tekula, shampa owala to yi pe okulya nokunwa kwa gwana nena ito kala wu na uudhigu washa. Ohayi landithwa nduno uuna ya koko nawa, kwaamboka ye yi pumbwa.

Okukuna iimeno oyindji ohaku kwathele ombepo yi kale tayi pepe ya talala nawa, ko taku kwathele wo ehala li kale tali monika nawa nuunene nokuli ngele ya kunwa pooha ya dhingoloka egumbo, ohayi kala tayi monikitha nawa ehala.